ab benn ko ni néeg la buñu tek benn ciwu bu aman kuluur binu kupéer bi kupéer bi ñu la ngi tek benn lamp bu weex ci booram

Ab ay mag yu guur lañ ngi solu yire co saami am ay tube yure yuñ sol ngi am ay gu duur yu xong yuni weea ak yu bula.

ab benn warwaay bu daw lamu gi taxaw ci benn palaas u warwaay wu ñul la

Ab benna waru waay la nga cee xaay ndox la mongi am kuluur yu weex.

ab ben na bug bu re la ko fi mu ngi am kuluur xonxo am bindayu weex

fii ab palaas bu rey la fi lay yu nit yi dinamu di jënde seeni soxla ab kaw yoon la mu nit yi ña ngi taxaw di lacce luñ soxla

Ab tax bu guddo la te mu rëy mongi am ay kuluur bu weex kuluur yu doom ñu fa def ay palanteeri palanteer yoo xamanti ni ay weer la.

Ay ñaari net lañ nye nu neh di yëngu ci ay wàllu tabax ñooy xool bude tabax bi baaxna wala tabax bi baaxut ñooy génnee tamen naka la ñooy tabaxee ñu ngiy toog di prepaarel seeni tabax.

Ab bena plase la fuñ defar la defaraay bu rafet mugfa tek ay bang bang yu sokola ak bang yu nuul nu teg ci digante bi ay taabul yi weex.

Ab yoon la, yoon wi ay waruwaay ñoo fay jaar, am na waruwaay bufa ne di romb, waruwaay wu, waruwaay wu weex la.

ab palaas bu yaatu la palaas bi taggate kaay yaram la ngi am tabla bu ñool bu fane ngi am ay kuluor yu xong kuluor yuwex ak kuluor yu bu la ak kuloor yu werta

Ab bena butel buñ def ci biiram ndox ñugku tay kayit bu weex ñugfa bede bede yu werta ak bede yu ñuul butel bi butele garab la.

Fi ak palaas buñooy jaaye ay nduggu la num fa jaay ay jaxatu ay mentu ak ay kaan yi.

ab benn xale bu jigéen bu taxaw sol yere tubaak ci boori ay taabul amna benn toobo buñul bu nekk ci boora

Aye ndongo daara len ñuy janga nasaraan nuge taxaw di xool bene tabla bu ñuul mu ngi seen borr.

Ab benn malaan buñ jëlla, ñu desen fax kuluur bu bu la, ak kuluur bu nete.

Aye néegi néegla nuñgée am ay tabax yulen wor néeg yi nyuñlen tek ay segeh.

Ab bena garab la buy menye ay tontuur garab bi mu ngi am kulóor bu werta ak kulóor bu xonxo.

Ñaari kartongi garab lañ taxawal ci benna tabull bu wèèx, kartong yii ni am ay kulor yu werta ak kuloor yu wèèx ak kulor yu xonxu ñung fa bindé bindé yu ñuul.

ab benn tabla bu desinna bind bu ñu mucoor ñu ngi def ñaari laxo ci digga bi ñu ngi bind ci digga bi binda yu ñuul

Ay sasé sasé garab ñoo ne fi ñing ko tèk ci benna palas sasé yi ay garab yu wèèx ño fa ne, ay pééri pééri garab ñoo fane.

ni ay xale yu góor lañ ay tàggaat kati yaram lañ ñu ngiy sol ay yére yu bula teg seen loxoy ci seen kaw dindawi

Ay nett nit ñoo taxaw di jël ay seeb amna ay ñaari nit yu sol mbubba cosaan mbubba yi amna kuloor bu la kenn ki nag mungi am kuloor bu doom.

Li ay tabla yi baañu la tabla yi benn bi mungi am kuloor bu ñu num fa binda binda yu xonk ak benn nit mu ngi fuuful beneen tabla bi ak kulóor bu weex mofane ñum fa bind bindayu xonku ak ñyaare nit.

Ab bagasla boy nit yi di jofandugoe mu ngi tudd semeñ e nit yi dañ ko dee xare ay matta.

ab garab la buñ tex ci kaw lu weex mu ngi am kulóor bu nuul bu fane ay daraab ñu ngi nekk boram

ñyaari nita ngi taxaw di jël seetu kennna ki mu ngi sol yere cosaan bu am do kenna ki mu ngi sol yere bu nuul teg ci kaala bu nete ak mbaxna bu nuul

rayu jigeen yu bari ñoo genna di ñapp ñu ngiti ay b ab benn tabla bi tabla bu weex la am ay binda yu ñuul

Abbenna butiir yi weer garab bu bennawaay tié benn l xom ci box yi ngi am benn kayet bu weex am ay binda yu nuwul ak binda yu bula

ab benn desee na num fa desee kom melokaani picca mo ngi am ay kulur yu weex ak kuluoryi bu la yi ab benn nepput ci digga bi

Fi ab benna mbedda la fuy nit yi di jaare di dem seeni soxla bedda wi mu ngi am benna yoonyoon wi fufulaay warwaay yi di jaare di dem seeni soxla.

ab benn taxalokaay néeg la nu ko tay ci kaw lu weex, mu ngi am akuloor yu weex ab ay peeri peer yu weex.

li benn na bagaas da day maye safara pur suñ taalekaay yi muna taal ak sum woyookaay yi muna def safara

ci benn waay bu taxaw di wëy mu ngiy tie benn la xet bu am kulo bu nete mu ngi am benn waay bu taxaw ci booram di yore woyo kaayam def ko ci boori gimijam bi

lii ab bennma palaat bu weex la nu fa def lekk lekk bi maala moo fa nekk ak jin lu forox ak ay nam bi

Rii ab benn saabu la sangokaay yaram benn nit moko tie ci laxoam mngi am ay kulóur yu werta ak kulór yu wee ak culóru xonghu.

Lii ab ñaari dalla yu maggeet, yuñ teg benn palaas, dalla yi am na ay kulor yu bula.

Lii ab kaytiki baar la ngi am ay bindayu xonku ngi am ay xoloor yu weex ab bénn nit mu ngi ci boori bindayu xonku y.

Lii ab tournawiis la mo ngi am ci téekaay bi kulóor bu nuol ab kulóor bu xonx weñ bu weex la

lee ak benn botel la ngi am diyu karaw am na kubeer bu am ay kulóor bu nete ak kuloor bu nuul

Ab benn dalla bu guddu la tirey am na kuloor wu nete dalla wi dalli jigéen la ñoo koy sow.

Fi benn palaasno fuy nit yi di daje di feex bul amna benn nit bu taxaw bi jër waxooxaay koo ku na ngiy sol yeri wu ñool tubey bimuy am kulóor wu ñool ak benn rëd di bu weex.

ab benn kaye la bu am kuluur bu xongo am benna kulur bu weex tamin ci digga bi mu ngi am ay warwaay ay taxalokaay bén n nit bu segg di bay

ab benna malaan buñu desene kulóor bu xongu ak kulóor bu weex am tamen beneen kulóor bu weerta

Ab benna buntukir la mu ngi am benna yoon bu génna dem ci biir dëkka bi bëntukir nu fa samp ay banta pu def ay sàkket.

Ab kaytu kebaar la nu fa binde binda yu xonko ab kuloor bu weex amna bena neet nak bu neke ci degebe neet bobu ñu ngi def ci boori botam bi lu ñuul.

fi ab yoon la fuy waruwaay yi di jaare di dem seeni soxla amna benn waruwaay bu fane di daw di dem soxlaam

li ab léggéeye kaayla amma ay tournawis ak ay sisu ak ay dogeerkaay

Ab benne garab la bu am ay xop yu werta am na luy meñe ci kawam kulur wu weex.

fi ab benn palaas bu yaatu la temu rafet mo ngi am ay melokaan taabul ñun fa tek lu ñuuy taabulyi taabul yu weex ba

Ab kayutukkibaar la amna ñaari nit yu nekk ci digga bi kulóor bi nag ab kulóor bu weex la waay nu fa binda ay binda yu xonxo.

lii ap lig la nun ko tegal bena na bool fumooy lekkee lig bi mu ngi am koloor wu ñuol ab wu weex mu am ay noppa yu guddu.

fii ab bunti jangekaay bu kawe la ñu xtabax bu kawe ngi am kuloor wu nete ñu ngi bind ci kawama ay binda yu xomka ak ay binda yu ñul

Fi ab benna palaas bu yaatu la ay ñax yu wertañoo fane amna ay jaawookaay

ab benn palaat buñ def ay ñam ñam woowu yàpp moo fane ak soble kay dogiti dogiti mburu

Ab dallayu rey la ñum ko teg benn palaas am na kuloor wu nuul ak culóor wu weex ñu ngi def ay boom ci kawam.

ab ay ñeenti dalla yuñ tegalante la dala yi am na ay kuloor yu weex kuloor yu bu la ak kuloor yu xong yeneen ñaari dala yi nëkk ci kaw ngi am ay kuloor yu xong ak kuloor yu ñuul

Bi benn palaas la fur yi nit yi di feex we palaas bi am ma ay toogu benn toggu bi ngi am kuloorwu u weex ay yeneen toogu ningaam ay kuluor yu ñuur mngi teg ci beneen toggu bi benn malaan bu bu la.

ab benn palaat bu weex la buñ dex ay nam ñoon wii mokkaruna la tudda

ab benna jigeen bu xees sa took ci kaw ban abbu sokola mungi sol yëre bu nete yere wi yere cosaan la mungi tiiwante ñaari loxo am nafa mun ci kawa

ab jëkkir ak jabaar la ño ngi solo seen y were yu weex yu niro ñoo ngi siiñ seen boñu yu weex

ay garab ñoo nekk ci benn boori mbiir garab yiñuy am ay wertaxob yi xobi tontuur la

Fi ab benn palaas bu yaatu la fi lay jaaykat yi di ñëw di jaay seen soxla jëndkat yi temen fi lañuy new di jënde seen muy seeni soxla.

Li ab benn na kuloor buñ woralala bu an kulóoru wu bula am ci dëgg benn na kuloor bo xamante nin kulooru wu weex.

Nee ñu ci palaas ci tàggat yaram ay ñetti jigéen lañ ñaar jigéen yi nag ñoo niruro yiri kenn ko nekk ci diggabina mu ngi am bu babu weex mu ngi am solw ñuuy.

Ab jigéen buy ñow la mu ngi xool fu mooy ñowe ngir teg ben namusoor bu weex ci kaw taabul mooy ñowee.

Ab garab tontoor la mu ngi am ay xopp yu weerta am benna kuloor bo xamanteni xuloor bu xonxola.

Lii ab baal nun ko teg ci kaw melokaan kulooru yu soxolaal baal bi ngi am ay kuloor yu weex kuloor yu bulo ak kulóor yu ñuul.

ak benn nit la bu tie turel di xas pax ci suuf turelwoowu tiyekaay wi tiyekaay wu nete la wayé tibeekaay bi mu ngi am kuloor wu weex

Ab bena palaa ci taggate kaay yaram la am na bena xale bu góor bu teye balam di dem ci tankam muge sol yéere wu bula tubaye bi tubaye bu bula la waaye mu ngi am bene koola bu weex.

ab benn maguñ cosanda am xulóor buñu mu yu sol éru mun weex teg ci kawam bennabonuko ñoo

ay jigée na taxaw di jaamu seeni diine ñu ngi sol ay yere yu weex ak ay malaan yu def kulóor yu weex ak yu pong

ab benn jaaru la bugaayi tekk ci kulóor wu ñuul jaru wi jaaru jigéen la mu ngi am kulóor yu nete

Ab mbedda la nit yu bari ñoo fa daje di ñaxtu amna kenn ku fayure daraapu bu def ay kuluur yu bu la kuluur yu weex ak kuluur yu werta.

Ab benn tabla buñ deseena la mongi am kuluur bu nete ci diggabi mongi am xuluur bu ñuul ñum fa binda binda bu nete ak binda bu ñuul.

ab benn kaye bu mag la bu am kulooru wu werta ak kulooru wu weex ci diga binu fa binda yu ñuul

benn xalebu jigeen mu ngi joxe gannaaw mu ngi teg ci boppam bi ay xawar yu ñuul mu ngi xool benn tabla bu def ay bindayu xongu ngi def ay xuluoru yu weex.

fii ab dekk la nu ngi amée ay xale yuy dem di rooti ndox xale yi ñu ngi yore ay siiwo ñeneen yi ñu ngi yore ay satala

Fi ab bena palaasla bu tudda te fesku géej fiilay niti di ñuw di nëf faleeku amna benna ban bu fa toog ak benna taabul taabul bi nak benna botale mu ngi tegu ci kawam.

Ab pala ci fajookaay la ay nit ñooy ñow fi dajefi poro am seeni garab amna ñusol ay yereyu bu la am ñu sol ay yere yu ñoo bi.

Fi ab falas la bo xamante ne mëng ci biir ndox am na ay toogu yu nex fuuf ak ay weñ yu taxaw ci boori toogu bi toogu yi nak amna ay kuluur yu nete taabul bi am na ay kuluuru soxola.

Nye aye jambar tagatkate yaram len amna nu tonke amna nu tahaw de jel sene natal nanu hamtane nuge nerole fofu aye yere yere ye nak aye kuloor bu bulo la def ak kuloor bu weex.

Ab ñaari dalla yu am ay kuluur yu ñuul yuñ tekk benn palaas benn dalla bi mu ngi am kuloor wu nete ak bu soxolaa benneen dalla bi mu ngi am kulóoru kong.

wii benn tabla yi banni la bun binda ay binda yu nool ak ay binda yu bula ak binda yu xonxo

Ab benn turel la ak benn dogeekaay turel wimngi am tiyéekaay kulóor wu nete weñ wi weñu wu weex la dogekaay wi nak tiyéekaay wi tuyeekaay am na kulóor wu nete

Njee aiiy nittu nguurr lehn, amna njur hamanteh neh njungy nduroh leh solu, amna kenah kor hamanteh neh mungy takhaw, tek lokhom cii dehnam, am njur hamanteh neh njungy tek sehn lokhor yii cii sehn jehh yii.

Nye ay nit yu bari lañ ñu ngiy dajaloo ci benne palaas dañ am benn xew-xew am ko buga guo.

Ab kaytu xibaar la, mu ngi daf ay nit, mu ngi daf kuloor bu xonxu, ak bindawu weex ak bindawu xonxu.

Ab jiggeen na ngi tahaw di nataalu mu ngi solu yeereey tubaab cipabi iab am ku lóor bu dóom la buuba bi muy am kuloor bu nete ak ku loor bu doom mu ngi tie ci benn loxo am nafa bu xonxo.

ab mangola bu benna loxo tie mango bi mu ngi am xulóorwu nete ak xulóoru wu xonku ak xulóorwu werta

Lii apatasla bu am xuluur wu nete ak kaani bu am kuluurwu xonk ak jaxatu.

ab ben na coñu waar la mu ngi amee stiekaay bi kuluur wu nuul waaye ci tibekaay bi kuluur wu weex xane

Ab bagaas buñooy jaaye ci jëndeekaay bu mag bi bagaas wi mungi am ay bidon ay paket biddoŋg yi biddan iñu weex la nga am ay culoor.

Ab benn potla bu am koloor wu weex nu ngi am koloor yu bu la ñum ko binda binda yu weex ak bindayu bula.

ab ben na wuyokaay la mu ngi am xulooru wu nuul ax xuloor wu weex ngi am aayl tomb tomb ci xaw

Ab benn palaas bu yaatu la am ay ñax yu wer tayu sax fuufu am wiñ bu guddak bu weex bu fa ne ay waruwaay ñoo nex booram.

ab benn na xale bu góor la buy tàggat yaramam mungi sol yire bu xonku am binda bu weex mu ngi sol tubee bu gatta tube amna xuluor bu nuul.

Ab kayitu kibaar la moo am benn nit bu nekk fob ci kaw am ñetti nit yu fane am na bindabu xonku kulóor wi kulóor bu weex la.

ab kirlot neegi taax moo fane i bënt bi maraaj moo fotexal maraaj bi dafa xala moget am na ay weñ yu nekk fuuf ak ay bunta bunda

ab benna jigeen bu taxaw di nataal cii ci loxo am yi yennkay bu weex am culoor wu kong mu ngi sol yeree tuwab def ci boppam bi lu weex

Ay butel yu ñooy jaay la ñoom ko teg benn palaas ransale ko foofu amna ay paketu jimboo yu fane am na butel li ay kulóor yu ñuul ak ay kuloor yu neteh ak ay kulor yu bula.

ab benn pot la buñ sol bisab bimu fees pot bimu yam kuluurwu xongu am ay binda yu bu la num ko teg ci kaw bisab bi

Ab géej la waruwaay wi mun ci diggi géej yi daay isi ay nit waruwaay wi muy am kuloor wu weex ak kuloor wubu la amna benn nit buy doxantu ci boori géej yi.

ben na butel lañ teg ci kaw taawul taawul bi mu ngi amee kulóoru wu weex ak kulóoru wu soxola butel bi mu ngi am kubeer bu ñuul ak njar lañu padel njar wi njaryi sorancela

ay ñaari bunti palanteeryi bantala ñu ngi am ay kuluuri soxola ñu ko wér ci benn miir bu weex ñu ngi tekk benn pot bu am kuluur bu werta

Ab benna jigeen bu sol yiree cosaan jigéen bi jigeen wu nuul la mu ngi sol ay jaaru ci nopa.

Fi ab benn palos la, yilaay nit yi di dajalo, di jënte, di jaay, wy fi ab yi kaw yoon la, waruwaay yi ñuŋ ci kaw yoon wi.

Fii benn palaas ci jaayeekaay la, mu ngi am benn kuloor bu weex, am benna nit bu taxaw boot doomam.

Ab ñaari jaaru noppa lañ, ñu ngi tëdd ci kaw lu weex, ñu ngi am kulooru yu nete, jaaru yi jigéen ñoo koy sol ci seen noppayi.

Ab ben na malaan la buñ def kulóor bu xongu ax kulóor bu weex.

Ñee sanu maami maamaat lañ, woone ay jàmbaari cosan lañ, ñu ngiy tàkk seeni loxo ak seeni tanka.

Ak benn malaan la buñ def culoor wu xonxo ak xulóor wu ñuul ax xulóorwu bu la ñu ngi def ci kulóor wu ñuul wi benna weer ak biddiw wu weex.

Ab benna kayla bu am ay kulooru yu nete ak kuloor yu werta am na benna desenex mongi am kulóor wu bulo ak benna weñ wu ñuul nun ko fa desenex.

Fii ab yoon la fuy waruwaay yi di jaare di dem seeni soxla, am ben na waruwaay buy dem, am na ben na waruwaay buy njiw.

Ab jigéen la bu xees bu am xawar bu lettu litaam mu ngiy solu yere bu fonku am ay fotofote yu weex.

Ab malaan la buñ dèf kulor wu werta ak kulor wu wèèx kulor wu ñuul kulor wu xonxu.

Ay ndongo daara laañ ñuy jàngana saraan ñu ngiy taxaw ak di woy a di tàccu ñu ngiy nerole ayyéere.

Ay kaytu ki baar la bu def ay nit mo ngi am ay binda yu weex kulóor wu wex ak kulóoru wu fonxu.

Ab jëkker la ak jabar ngi taxaw di nataalu. Noo nirule ay yiiri kulóor wi, kulóor yu ñuul la.

ab benn deesereekaayla bloŋ mu ngiy tudd kila molet mu ngi am kuluur wu weex ngi am benn rusuwar ci digga wi

Ay koppr yu weex yuñjëlla saame ko ay beñe dugal ko ci biir transalé ko diko jaay.

Ab ay banti kuloor la amnaamna kuloor wu ñyuul amna kulooru bu la am na kuloor wu nete amna kuloor u xonku amna kulooru doom amna kuloori saxola.

Ay paket yu bari, yuñ dajale benn palaas la, li lekk xale la, paket yi ñu ngi amee ay kulóoru yu nete, am bindayu wee, ak binda yu nete.

ab benn piccara bu benn loxo tii piccari muni ci kaw loxo am mu ngi am kulooruwu ñu ak kuloor wu nete

Ab ñaari dalla la yu am kulóor yu ñuul ak kuloor yu weex amna tamin ay boom yuñ tàkke ci kawam.

Ab melokaani chosaan lañu tabax fii, mi benn magg, magam cosaan lañu tabax, mu ngi tiye gitaaram.

Ab dalli carax la dala yi dalli derla amna ay kuloor yu ñool am benna weñ bu nekk fu weñ yi am na culooruu nete.

ab ben na jigeen la bu xees mu ngi sol mbubba bu nete ngi lettu let yu gudda letuy letcu yu ñuul la

Ab benn koni nigla mu ngi am ab wiñ wu weex bu nekk foobu miir wii mu ngi am kuloor wu nete.

lii ab tabla la magi cosaan yi ñ donne, tabla wi am na kulóor bu weex am na ay ceen yuñ defu funuñ.